A yau zamu koya yadda ake bayar da taimakon gaggawa ga wanda abun ƙonewa ya same shi ko ya sameta ƙona na iya faruwa sakamakon wuta ruwa mai zafi ko sinadari sanin matakan farko na iya ceton rai da hana aruni tsantsanta. Mataki na ɗaya tsayar da abin da ya janyo ƙonewar idan kaya ne suka kama da wuta a ce mutum ya kwanta ya mirgina a ƙasa idan sinadarai ne a tasabtace gurin da ruwa mai yawa sai a cire tufafin da sinadaran ya shafa idan bai manne da fata ba. Mataki na biyu a sanya wurin da ya ƙone cikin ruwa mai sanyi amma ba na ƙanƙara ba, a tsawon minti goma ko ashirin wannan yana rage raɗaɗi da hana ƙonewar ƙara shiga cikin fata ko da asha ko da ashafa mai man shanu ko wani abu mataki na uku a rufe wurin da bandeji mai tsabta ko zani mai laushi don kar shi daga shiga ƙazanta kada a tsaya a raunana a raunanan wurin idan ƙonewar ta yi tsanani ko ya shafi fuska ido ko gaɓoɓi a gaggauta kai mutum asibiti alura da kyau taimakon gaggawa na ƙuna na buƙatar kulawa yin amfni da wa'innan hanyoyi yna ƙara tabbatar ma cewa hanyoyin da aka bi na wurin ƙonewa ya yin da mutum ya samu da wa'innan matsaloli zai samu sauƙi ba ɗan ƙarami ba hakan shine wa'innan abubuwa matakai tun daga na ɗaya na biyu har zuwa na uku wanda hadda kammalawa aka fitar wajen cewa taimako na gaggawa yana buƙatan wato natsuwa ne ba gaggawan hauka ba ko wani abu makamancin haka yawayawan amfani da wa'innan hanyoyi yana ƙararara yana ƙara sauƙi ba ɗan ƙarami ba saboda me yasa saboda wa'innan hujjoji da aka ambato kamar haka

Tsabtar barci muhimmancinta da hanyoyin aikatawa tsabytar barci na nufin kyakkyawan halaye da ɗabi'u da mutum ke aiwatarwa domin samun barci mai inganci a wannan zamani da ake tafiya ta gaggawa mutane da dama na fama da rashin barci mai kyau wanda ke shafar lafiyar jiki, tunani da ayyukan yau da kullum. fahimta da bin ƙa'idojin tsabtar barci yana da matuƙar muhimmanci muhimmancin tsabatar barci inganta lafiyan jiki barci mai kyau yan ƙarfafa garkuwan jiki yana taimaka wa zuciya da kuma daidaita nauyin da siga da suke a akn jikin mutum. ƙarfafa lafiyar tunani barci yana bacci na taimaka ma ƙwaƙwale da rage damuwa da bakin da baƙin ciki inganta ayyukan yau da kullum mutane masu barci mai kyau sukan kuzari da nutsuwa wajen aiki hanyoyin tsowuwar tasabtar barci Kasance da tsayayen lokacoin barci ka kwanta ka tashi a lokaci ɗaya kowace rana, kai harda ranakun ƙarshen mako ƙirƙiri muhalli mai dacewa ɗakin barci ya kasance mai duhu sanyi da kuma ya kasance mai shuru gujewa na'urori kafin kwanciya kada ka kada a yi amfani da waya talabijin ko kuma na'ura mai sarrafa kanta kafin barci. Gujewa gujewa cin abinci mai nauyi da daddare waɗannan na iya hana samun barci mai kyau. yin hutu kafin barci. Karanta haka kazalika ta hanyar bin waɗannan ƙa'idoji mutum zai iya samun ingantaccen barci da kuma a a rayuwa mai kyau da lafiya rashin wa'innan samun barci mai kyau yana haifar da abubuwa ba ɗan ƙarami ba. yana akwao mutum ƙwaƙwalwarshi ta daina aiki a inda ya kamata sa'annan kuma yakan kasance ya sa mai kasala koda ya je wurin aiki rashin tso rashin motsa jiki shi ma haka zalika yana ma mutum illa ne ba ɗan ƙarami ba. wanda rashin yinshi zai kawo mashi matsala.

Tsabtar barci Koyar da ƙwaƙwalwa ta daina yawo ta samu bacci mai daɗi yanzun da yawa daga cikin mutane suna fama da rashin samun bacci da wuri ko kuma baya ɗaukarsu sosai wannan ya janyo gajiya rashin natsuwa da ƙarancin kuzari idan mutum ya koya wa jikinsa da ƙwaƙwalwarsa yadda zai san lokaci na barci yayi zai fi sauƙin samun barci mai daɗi da kuma lafiya mai ya sa muke buƙatar koya wa kanmu bacci don dakatar da yawan tunani kafin barci yawan tunani da damuwa yakan hana mutum barci, don jikinmu ya saba idan jiki ya saba lokacinda ya saba yin barci, sai barcin ya zo da kansa. donsamun hutu cikakke barci mai kyau yana sa mutum ya tashi da kuzari da natsuwa hnyoyi koyawa jiki da ƙwaƙwalwa bacci riƙe lokaci tsayayye ka kwanta da ka tashi a lokaci guda ɗaya koda ranar Asabar ne ko ma Lahadi yin abubuwan da zai sanyaya zuciya kafin ka kwanta, ka karanta Alƙur'ani ko littafi ka saurari natsatstsiyar waƙa ko kayi addu'a, ɗakin barci na barci ne kawai ka da ka sa kallon TV ko cin abinci a ɗakin barci, hakan na rikita ƙwaƙwalwa. gyara muhallin barci, katifa mai laushi ɗaki mai sanyi da duhu kuma ba bu hanayiya kar ka yi barci da rana da yawa idan ka sha bacci a rana da rana sosai dare ba zai dare zai gagagra kar ka dinga kallon agogo kallon lokaci da daddare yna ƙara damuwa. kawar da agogo kusa da kai, idan mutum ya koya wa kansa ko ya gyara tsarin baccinsa zai fi samun nutsuwa da lafiya wannan ba wai kawai yana da ma amfani ne ga jiki kaɗai ba, har ma ga tunani da ayyukan yau da kullum. Don haka tsabatar bacci hanya ce mai sauƙi wadda take da gagarumar riba wanda ba ga shi mutum kaɗai ba, hatta ga iyalansa da ma hatta hukuma ko gwamnati wanda in ma ya kasance mutum yana aikin gwamnati ne kuma gudunmuwanka ba za a taɓa gagara ba za a kullum ci gaba da tunanwa da mutum.

Barkarmu da war haka! A yau za mu yi bayani a kan wato wani abu da ake mishi antibayotik. Mene ne su kuma yaya suke aiki a jikinmu ƴan'adam? Antibayotik waƴansu magunguna ne da ake amfani da su domin kashe ƙwayoyin cuta wato bakteriya a jikin ɗan'adam Suna taimakawa idan mutum yana da cuta su wato mura mai tsanani, ciwon maƙogoro, ciwon ciki, da sauransu. Amma fa, ba duka wato antibayotik ba ne take kau da ko kuma ke magance cututtuka ba. Yaya waƴannan abin ke aiki? Antibayotik suna shiga cikin jiki su nemi ƙwayar cuta da ke haddasa rashin lafiya su kashe ta ko su hana ta hayayyafa. Wannan ya sa jiki ya fara murmurewa Muhimman abubuwa da ya kamatamu sani: Antibayotik ba su kashe wato bairos, don haka ba su maganin mura ko kuma Covid-19 Na biyu, dole a sha su kaman yadda likita ya rubuta. Na uku, karda a sha antibayotik kai-tsaye ba tare da shawarar likita ba Yin haka na iya sa jiki ya saba da magani kuma ba ya aiki a gaba. Haka kazalika, ana buƙatan mu sani cewa antibayotik na da amfani matuƙa gaya a jikin ɗan'adam. Amma sai dai idan an yi amfani da su yadda kaman likita ko kuma wato magan, mutumin wanda ya ƙware a kan bayar da wato magani ko kuma ƙwararren ma'aikacin asibiti. Idan an yi sakaci da amfani da su za su daina aiki yadda ya kamata Me ya sa? Saboda ba a bi hakkokin ko kuma hanyoyi da aka lissafa mana ba wurin shan maganin. Haka kazalika, rashin bin waƴannan ƙa'idoji ba ma kaɗai yakan iya ƙin aiki ba kaɗai hatta yakan kai ga cuta a jikin ɗan'adam. Na gode da sauraronku. Sai an jima.

Barkarmu da um war haka! IUD wanda ke nufin intrauterine device wata ƙaramar na'ura ce da ake saka a cikin mahaifa domin hana ɗaukar ciki. Wannan na'uran tana daga cikin hanya ce da dogon lokaci wajen hana haihuwa kuma tana ɗaya daga cikin hanyoyi da mata da dama ke amfani da su a faɗin duniya. Na'urar tana da siffara harafi wato T kuma ana yinta da roba ko ƙarfe mai sauƙin narkewa kuma tana iya zama a jikin mace har na tsawon shekaru biyar zuwa goma dangane da irin nau'in da aka saka. Akwai nau'o'i biyu na wanda wannan na'urori suke da shi: akwai kofa irin su faradat da kuma hamoniyal, irin su mirina, kilina da sauransu. Kofa IUD na aiki neta hanyar sakin tagulla a cikin mahaifa wanda ke kashe ƙwayoyin maniyyi kafin su isa gaba. Kafin su isa gaban kawai don haɗuwa da shi Wannan nau'i ba ya ɗauke da kowanne sinadaran homon kuma yana iya zama har shekara goma ko fiye da haka. Hormonial IUD kuwa na aiki ne ta hanyar sakin sinadaran furostistin wanda ke hana jikin mace yin kawai, yana kuma ƙara kaurin jikin mahaifa wanda hakan ke hana maniyyin shiga don haɗuwa da ƙwai Wannan nau'in IUD yana kuma taimakawa wajen rage yawan haila ko ma daina samun haila gaba ɗaya a wasu wata a wasu wurin mata. Amfani da IUD ya haɗa da cewa ba sai an tuna kullum kamar shan ƙwaya ba; yana da inganci sosai. Kuma yana da sauƙi wajen cirewa idan mace tana son ta haihu amma kamar kowace hanya ta, kowace hanya ta hana haihuwa, tana da illolinta. Mata suka saka IUD na iya fuskantar ciwon jiki, jini mai yawa a farkon mwatanni ko kuma wani lokaci jikinsu na ya ƙin karɓar na'urar. A ƙarshe, IUD hanya ce mai inganci mai ɗorewa kuma mai sauƙin amfani amma kafin saka IUD yana da kyau mace ta tuntuɓi likita don duba lafiyarta da kuma tabbatar da cewa wannan hanyin ya cancanci kuma zai ƙarfafi jikinta. Sai an jima um.

Mene ne tsarin iyali wanda aka fi sani da wato family planning? Wata hanya da ma'aurata ke amfani da ita domin tsara yawan ƴaƴansu lokaci da za su haifi yara da kuma tazarar haihuwa tsakaninsu. Hanya ce da ke bai wa iyaye ikon yanke shawarar yadda rayuwarsu za ta kasance. Musamman dangane da haihuwa da kulawa da lafiyar iyali Wannan tsari yana da matuƙar muhimmanci a rayuwan aure da walwalan al'umma gaba ɗaya. Akwai hanyoyi da dama da ake amfani da su wajen tsarar, wajen wato tsararren iyali ko ana iya raba su zuwa nau'o'i biyu. Hanyoyi da ake amfani da kayan aiki, wato kayan wato modern method--kaya na wato na nazari da kuma hanyoyin gargajiya wato, hanyoyi da ake ce mai wato traditional method Hanyoyin zamani suna um sun haɗa da amfani da ƙwayoyi na hana ɗauakr ciki--allura IUD, wato implant da kuma amfani da kondom. Waɗannan hanyoyi suna da inganci kuma suna rage haɗarin ɗaukar ciki da ba a shirya ba. Hanyoyin gargajiya kuma sun haɗa da lis lissafi da sanin lokacin da mai ciki ke ɗaukar ciki da kuma gujewa sabuwar a lokacin duk da cewa wannan hanya ba ta daga cikakken kariya Wasu ma'aurata na mafani da ita saboda rashin samun kayan zamani ko saboda dalilai na addini ko al'ada. Manufar tsarin iyali ba wai hana haihuwa gaba ɗaya ba ce; sai dai tana bai wa ma'aurata damar shiryawa da kullum da lafiyar uwar gida da ta yara Mata da ke da tazarar tsakanin haihuwa tana samun damar murmurewa daga ɗaukan ciki da haihuwa. Tana ƙara lafiya kuma hakan na rage ma mace mace-macen mata da jarirai A fannin tattalin arziki, iyali da ke amfani da tsari suna da damar bai wa ƴaƴansu tarbiyya mai kyau ilimi da kulawa da lafiya. Haka nan, yana rage yawan haihuwa a ƙasa wanda ke taimakawa wajen samun cigaba. A ƙarshe, tsarin iyali hanya ce ta waiwaye da kuma kulawa da rayuwa. Yana da matuƙar muhimmanci ga kowane ma'aurata su samu ilimi game da hanyoyin tsarin iyali. Su tuntuɓi ƙwararru a asibiti ko cibiyar lafiya

Barkarmu da war haka! Migraine wani irin ciwon kai ne mai tsanani wanda yakan shafi ɓangare ɗaya na kai kuma yana zuwa waƴansu alamomi kamar amai, jin jiri da rashin juriya ga haske ko ƙara. Ba kamar ciwon kai na yau da kullum ba ne. Ciwon kai mai sashi ɗaya yana da tsanani har yana iya hana mutum yin ayyukansa na yau da kullum. Wanda cuta na iya ɗaukar lokaci daga awanni zuwa kwanaki kuma tana shafar mata fiye da maza. Har yanzu ba a gano takamamman abun da ke haddasa ciwon kai mai na tsa, ciwon kai mai wato tsari ta ɓarku Amma masana sun gano cewa yana da nasaba da sauye-sauye da ke faruwa a ƙwaƙwalwa da wato jijiyoyin jini Wasu daga cikin abubuwa da ke iya tayar da wato ciwon kai mai shafi ɗaya sun haɗa da gajiya ko rashin bacci. Haka haƙar jiki fiye da kima canjin yanayi ko matsin lamba a sararin sama haukatar sinadaran jiki, kamar wato ciratinin. Ci Cin waƴansu abu ko shan abin sha irin su cakuleti, kofi ko giya damuwar zuciya da gajiya ta hankali. Ciwon kai mai shafi ɗaya yana da nau'o'i dabn-daban Na fi shaharans su wato ciwon kai tare da aura da kuma ciwon kai ba tare da aurar ba. Aura a nan na nufin wasu alamomi da mutum ke gani kafin ciwo ya faram, kamar gabin haske mai yawo, duhu a ido ko rashin ji sassan jiki. Wasu mutane kuma suna iya jin canji a halayensu ko yanayin jikinsu kafin ciwon ya bayyana. Wannan ana kiran shi firedemi. Maganin wato ciwon kai mai shafi ɗaya ya bambanta daga mutum zuwa mutum. Ana iya amfani da magunguna, za su rage kamar wato ciwon, paracetamol, panadol ko kuma na musamman da ke kira tirestin. Har ila yau, ana iya ba da magani na kariya ga waɗannan da wanda suke fama da irin wannan cuta. A ƙarshe, wannan ciwon cuta ce da ke buƙatar kulawa da fahimtan daga wanda ke fama da ita da kuma al'umma. Fahimtan abubuwa da ke tayar da wato ciwon kai na shafi ɗaya a guje su masu yawa, ba ɗan ƙarami ba Saboda me ya sa? Saboda hana mutum gudanar da abubuwan shi da ya saba na yau da gobe.

Mene ne kula da jiki kafin haihuwa? Kula da jiki kafin haihuwa wanda a Turance ake kira pre-natal care na nufin kulawa da lafiyar uwa da jinjiri run daga lokacin da mace ta ɗauki ciki har zuwa lokacin da za ta haihu. Wannan kulawa na da matuƙar muhimmanci domin tana taimakawa wajen tabbatar da cewa uwa da jariri suna cikin ƙoshin lafiya. Kuma tana rage haɗɗuran da ke tattare da ɗaukar ciki da haihuwa Ana fara kula da macce mai juna biyu da zarar an tabbatar da cewa tana da ciki. Ziyarar farko da za ta kai asibiti na da matuƙar muhimmanci domin likita ko ma'aikacin jinya zai duba lafiyarta. ya auna nauyinta da jinin jikinta dfa kuma tantance ko tana da wata cuta kamar hawan jini ciwon sukari ko infeshin da kan iya shafar jaririn. Wannan kulawa ta kuma haɗa da yin allurar riga-kafi irin su tetanas Shan magungunan riga-kafi da jin, da jinin ƙarfi, iron da folic acid jin gwaj, yin gwaje-gwaje kamar na fitsari da na jini duba girman ciki da cin gaba jaririn a mahaifa Tttaunawa da uwargida a kan abinci mai gina jiki da yadda za ta kula da kanta. Shawarwari a kan yadda za ta fuskanci haihuwa da abin da za ta yi idan ta fara jin alamomin haihuwa. Kula da ciki kafin haihuwa na taimakawa wajen gano matsaloli tun da wuri da kuma ɗaukar matakin da ya dace kafin su ƙara ƙamari. Misali, Mace da ke fama da matsalar jini ko zazzaɓin ciwon saura za ta ba da magungunan kariya domin kare lafiyarta da jaririnta. A fannin lafiyar jama'a kula da jiki kafin haihuwa na taimakawa rage mace-macen mata da jarirai a cikin al'umma. Idan mace ta samu kulawa tun farko cikin har zuwa haihuwa tana da damar samun sauƙin haihuwa da jariri da zai fito cikin ƙoshin lafiya. A ƙarshe, Wata hanya ce mai amfani sosai wajen kare lafiya uwa da jariri, ana buƙatar uwaye su fahimci muhimmancinta su dinga kai kansu asibiti don gwaji da kulawa a kai a kai har zuwa lokacin da za su haihu.

Menene lapiyar jama'a? Lapiyar jama'a wanda ake kira wato da turanci a wani panni ne da ke da nupin kare lapiyar al'umma gaba ɗaya ta hanyar hana yaɗuwar cututtuka inganta tsapta da kuma paɗakarwa kan hanyoyin kiwon lapiya wannan pannin ba wai yana maida hankali ne a kan jinyar mutum ɗaya ba se de yana kallon yadda za a kare lapiyar mutane dayawa a lokaci guda daga iyalai al'ummomi har zuwa ƙasa baki ɗaya manupar lapiyar jama'a sun haɗa da rigakapin cutar kamar su zazzaɓin ciwon sauro cutar sanƙarau kwalara da sauran ire-iren su ingarta tsaftar muhalli na da na na abinci wayar da kai kan jama'a game da lapiyar jiki da hankali tallapawa tsarin kiwon lapiya ta hanyan horar da ma'aikata da sama samar da kayayyakin aiki da kille yaɗuwar cuta ta hanyar tantancewa rigakapi da hana kamuwar ta lapiyar jama'a tana da ampani da dabaru da bincike domin gane idan cututtuka ke yawan faruwa dalilin yaɗuwar su da yadda za a magance su kapin su bazu misali idan an gano cewar cutar kwalara na yawan paruwa a wani yanki za a tura ma'aikatar lapiya domin ilimantar da jama'a akan tsafta da shan ruwa mai tsafta sa'annan a samar da magunguna da rigakapi\ haka kuma lapiyar jama'a tana aiki tare da sauran sassanun gwamnati kamar sashin ilimi muhalli da ruwa domin tabbatar da cewa mutane sun rayu suna rayuwa a cikin yanayi me kyau a lokacin annoba irin su ta lapiyar jama'a ta lapiyar jama'a ta taka muhimmincin rawa wajen bayar da shawarwari kula da cutar da kuma inganta hanyoyin kare kai kamar ampani da takunkumin puska da nisartar juna a ƙarshe lapiyar jama'a muhimmin ɓangare ne na cigaban al'umma al'umma mai lapiya itace al'umma mai ƙarpi da cigaba don haka yana da kyau kowa da kowa ya ɗauki nauyin kare lapiyar kansa da das na sauran jama'a ta hanyoyin bin dokokin tsafta, yin rigakapi da halartar cibiyoyin ciwon lapiya a kai a kai.

Barkarmu da war haka! Bincike a kan WHO vector borne diseases animantion WHD 2024 A shekara ta 2014 Hukumar Lafiya ta Duniya ta mayar da hankali a ranar lafiya ta duniya. wato World Health Day. WHD 2014 wajen wayar da kan jama'a game da cututtuka da ɗabi'u ko ƙwari ke yaɗuwa wanda ake kira wato vector borne diseases. Hukumar lafiya ta samar da wani bidiyon zane mai motsi domin bayyana yadda waɗannan cututtuka ke yaɗuwa domin kariya da yadda za a daƙile su cututtuka masu tushe daga ƙwari ko wasu dabbobi kamar sauro, ƙudan zuma, tsutsotsi da ɓeraye na haddasa cututtuka kamar zazzaɓin ciwon sauro, ƙyanda, cutar cin gwiwa, zazzaɓi yellow fever, taifot, cutar lim da sauransu. Hukumar lafiya ta duk duniya ta bayyana cewa fiye da miliyan ɗari na mutane ke kamuwa da irin waɗannan cututtuka a kowace shekara, musamman a ƙasashen mus, musamman a ƙasashenmu masu tasowa wanda Najeriya ba a bar ta a baya ba. Sauro kaɗai na haddasa fiye da miliyan shida na kamuwa da cuta da kuma dabbobin mace-mace musamman a Afirka Bidiyoyin WHO ya nuna yadda waɗannan cututtuka ke wucewa daga dabban zuwa mutum ta hayar, hanyar cizo ko ta ruwa, jini ko gurɓata muhalli Ya kuma yi bayani a sauƙaƙe kan matakai kariya kamar amfani da gidan sauro da turaren ƙwari. Kula da tsaftar muhalli don hana ƙwari samun wurin jinƙaya Rufe ruwa sha da tsaftace muhalli, amfani da riga-kafi da magungunan kariya Wayar da kan jama'a da dama ta hanyar ilimi a kan cututtuka a wannan. A wannan gagarumin ƙoƙari wanda hukumar lafiya ta duniya ta yi ta yi kira da gwamnati, ƙungiyoyi masu zaman kansu da al'ummomi da su haɗa kai domin rage yaɗuwar cututtuka da ƙwari ke haddasawa. A ƙarshe, wannan hukuma ta ƙara ba da wato hanya ce mai tsari da aka yi amfani da ita wajen ilimantar da jama'a musamman matasa da yara domin su fahimci haɗarin cututtuka masu yaɗuwa da ƙwari da hanyoyin kariya. Wannan yana daga cikin ƙoƙarin lafiyar jama'a don samun al'umma mai ƙoshi da lafiya da kariya da cututtuka.

Barkarmu da war haka! Me ya sa muke tari? Tari wata ɗabi'a ce da jiki wadda ke taimakawa wajen kare hanyoyin numfashi da abubuwa da ba su dace ba kamara ƙura ƙwayoyin cuta, hayaƙi ko wani ruwa, ko abu da ya shiga maƙogoro ko hanci A taƙaice tari wata hanya ce da jiki ke amfani da ita domin tsarkake hanyoyin numfashi da ka, daga kare su daga cunkoso ko cututtuka. Lokaci da wani abu ya damu maƙogoro ko batun numfashi jijiyoyi da ke wurin na aika saƙo zuwa ƙwaƙalwa cewa akwai damuwa ƙwaƙwalwa kuwa tana ba da umurni ga tsokokinsu motsa da ƙarfi wanda ke haddasa tari domin fitar da abin da ke damun hanyar numfashi. A komai akwai manyan nau'u'ukan tari guda biyu: tari mai ruwa Wannan na faruwa ne idan akwai yawan majina ko ruwa a hancin ciki wanda jiki ke ƙoƙarin fitarwa Yakan kasance alamar cututtuka irin su mura, cutar huhu ko cutar asma Na biyu, tarin marar ruwa: Wannan kuwa tari ne da ba ya fitar da komai. Yakan faru ne saboda kamuwa da cutar bairos, sinadarai a iska, hayaƙi ko ƙura Har ila yau, tari mai tsaho ba tare da ruwa ba na iya zama alamar cuta mai tsanani kamar tarin fuka, ko cutar zuciya. Dalilin da ke haddasa tari sun haɗa da ciwon sanyi ko mura asma ko numfashi mai wahala, cutar huhu, shan hayaƙi, hayaƙin sigari ko kuma gurɓataccen iska. Amsa ga sinadarai ko ƙura: Shan wasu magunguna da ke haddasa tari a um gefe Maganin tari ya danganta da asalin abin da ya janyo shi. Idan tari ya iya tsahon fiye da minti biyu ko kuma biyu, ko yana zuwa da zazzaɓi, amai ko wahalar numfashi, yana da muhimmanci a ga likita. Ana iya amfani da magungunan rage tari. Shan ruwa mai yawa da kuma hutu domin samun sauƙi A ƙarshe tari ba cuta ba ne da kanta, sai dai alama ce cewa wani abu yana faruwa a cikin jiki Fahimtar haka takan gano dalilansa yana taimakawa wajen magance wannan matsala da ke kare lafiya gaba ɗaya.

BCG Vaccination wata riga-kafi ce da ake yi domin kare mutum daga kamuwa da cutar tarin fuka, wacce ake kira da TB. Ana fassara BCG da Bacillus Calmette-Guerin wanda sunan masana Faransawa ne da suka ƙirƙiro allura a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da ishirin da ɗaya Har zuwa yau, BCG riga-kafi ce da ake amfani da ita a ƙasashe da dama musamman a nahiyar Afirka da Asiya inda TB ke yaɗuwa sosai. Cutar tarin fuka na ɗaya daga cikin cututtuka da ke yaɗuwa a hanyar iska Yakan hana, yakan kama huhu amma zai iya kaiwa wasu sassan jiki, kamar ƙoda ƙashin baya da ƙwaƙwalwa. Alamomin ciwon fuka sun haɗa da tari mai tsawo lokaci, zazzaɓi, gajiya, da fitar da jini a tari. Cutar na iya zama mai haɗari musamman ga yara ƙanana da masu raunin garkuwar jiki. BCG riga-kafi ce tana aiki ta hanyoyi dabn-daban. Riga, BCG riga-kafi tana aiki ne ta hanyar inganta garkuwar jiki idan ya ya kar ƙwayar cutar TB idan ta shiga ciki. Rage haɗarin kamuwa da tsananin cutar TB musamman a yara, kamar TB a ƙwaƙwalwa ko a rashin bay, ko a ƙashin baya. Hana bazuwar cuta daga wani sashen jiki zuwa wani an fi ba da alluran BCG ga jarirai da zaran sun haihu. sau da dama a cikin mako ɗaya zuwa biyu, kuma galibi ana yin a cikin tsokar kafaɗa Allura tana iya haifar da ƙaramin kumburi ko tabo a wajen da aka yi allurar, wanda al'ada ce kuma ba cuta ba ce; BCG ba ta kare mutum ɗari bisa ɗari daga kamuwa da TB. amma tana rage tsananin cuta da kuma yadda za ta iya barazana ga rai musamman a yara. Saboda haka, riga-kafin BCG muhimmi ne, musamman a ƙasashe. da TB ke yawon kamuwa. A ƙarshe BCG allura ce mai amfani wajen kare lafiyar al'umma, musamman yara da mummunar cuta take da tasiri a kansu. Yi riga-kafi da wuri tare da wayar da kan jama'a game da ya da yadda cutar TB ke yaɗuwa ta hanyoyin kariya. Na da matuƙar muhimmanci wajen yaɗuwar cuta a cikin al'umma.

barkarmu da warhaka annobar cobic 19 ta fara yaduwa cikin duniya a karshen shekara dubu biyu da sha tara zuwa farkon dubu biyu da ishirin domin fadakar da jama'a cikin sauri da sauki corona baros wata kwayar cutace dake haddasa matsalolin manum fashi wanda ze iya kaiwa da cutar cobic 19 an fara gano cutar a birnin huhan na kasar china sa'anan ta bazu zuwa kasashen duniya ta haddasa mutuwan dubban mutane da rushewar tattalin arziki a duniya bidiyoyi kmar irinsu wanda wato BBC ya bayyana cewa corona biros na yaduwa ta hanyoyi daban daban huccin majina daga mutum mai cuta ta taba wurare masu dauke da kwayar cuta ciwon hannu da ido hanci ko baki bayan ta barr gurbacewan abu alamomin cuta sun hada da tari mai dumi zazzaɓi wahalan numfashi gajiya da rashin jin ɗadi jiki wasu mutane suna iya kamuwa da cutar ba tareda sun nuna alamomin ba amma duk da haka suna iya yaɗa cutar da wasu saboda haka alokacir zuwar cuta an bukaci mutane su rika wanke hannu da sabulu ko sinadarin kashe cuta wato sanitizer sanya takunkumin fuska nisartara taruwar jama'a yin gwajin cuta da zaran an samu alamomi BBC ta kara jaddada cewa kowa yanada rawar daze taka wajan dakile yaduwar wannan cutar ta hanyar kiyaye tsafta bin ka'idodin lafiya da kuma jin kai da fahimtar juna akarshe corona virus hanya corona virus hanya ce ta gaggawa da sauki wanda BBC tayi amfani da ita domin fadakar da duniya game da hadarin covic 19 da hanyoyin kariya wannan ya taimakawa wajan sahihancin bayani alokacinda jita jita da tsoro ke karuwa asakanin mutane

bincike akan cutar ebola cutar ebola wacce ake kira ebola biros deseases wata cutace mai matukar hadari dake kama mutum ko dabba wanda kwayar cuta daga wadda kwayar cuta daga dangin lidividin ke haddasawa an fara gano cutar ne a shekara ta ale sha tara da saba'in da shida agabar gogen ebola dake kasar jamhorian democradiyya Congo wadda yazama tushen sunan cutar ebola na yaduwa ne ta hanyar jini jik jikin jiki ko ruwa daga jikin mai cutan irinsu zufa majina, fitsari, jini, ko amai ta hannun masu jinya ko wanda ke kulada marasa lafiya ta saduwa da gawar mamaci mai cutar ba tare da matakin kariya ba haka kuma dabba dake dauke da cutar irin su jan biri ko jama jammage na iya kyada cutar ga mutum alamomin cutar ebola sun haɗa da zazzabi mai zafi ciwon jiki ciwon ciki amai da gudawa tari ko ciwon makogoro fitar da jini daga hanci baki ko ta idanu gajiya da faduwan garkuwar jiki cikin lokaci mai kankanta babu magani na musamman dake warkar da ebola amma ana iya kula da marasa lafiya ta hanya kamar ciyar dasu ruwa da sinadaran jiki kula da numfashi da yawan jini tsafta jiki tsaftace jiki da dakile yaduwar cutar riga kafin cutar ebola yana nan kuma yana taimakawa wajan hana yaduwar cutar awurare da aka samu bullarta hakanan duk matakan kariya da tsafta kamar wanke hannu amfani da safar hannu takunkumin fuska yanada matukar amfani akarshe ebola cuta ce mai matukar hadari wacce ke da bukatar kulawa dassauran matakan kariya wayarda kai gameda cutar da bin shawarar maikatan lafiya na taimakwa wajan dakile yaduwan cutar a cikin al'umma

da warhaka yadda ake saka butar jijjiya ko butar ruwa a jiki wannan hanya ce da ake ampani da ita domin bai wa mara lapiya ruwa ko magani kai tsaye cikin jini\ ana yawan ampani da ita a asibiti ko kuma a a wirin kiwon lapiya musamman a lokacin gaggawa ko tiyata domin tana ba da damar saurin warkar da cuta domin ampana da wannan dabarar akwai matakai da ake bi na parko shine a wanke hannu da kyau sannan a saka sapar harmu domin tsapta sai a zaɓi jijiya mai kyau a hannu ko wuyan hannu wadda ya pi bayyana wanda haka a goge wurin da za a saka butar da maganin kashe cuta wato sannan a saka a hankali cikin jijiya idan an ga jini ya para pitowa kaɗan hakan na nuna cewa butar ta shiga daidai daga nan sai a cire ƙarpen ciki na a ɗinke wurin da a linke wurin da sannan a haɗa da ruwan magani ko idan an gama ampani da ita a cire cikin tsapta sannan a zubar da ita a cikin kwandon sharan lahiya ma'aikatan jinya da ɗaliban makarantan lapiya suna koyo suna koya da koya ana koyar da su inda ake ampani da wannan hanyoyi domin ingarta ciwon lapiya hanyar ce me matuƙar ampani wajen temakawa marasa lapiya cikin sauri da kuma rage haɗarin kamuwa da cuta saboda haka pahimtar yadda ake ampani da wannan wato a Arewacin Najeriya ko kuma Zaria na temakawa wajen sauƙaƙa pahimta inda ingancin aikin jinya ya kasance a Arewacin Najeriya ba ma kaɗai ba hatta Najeriya da Apurka ma da duniya ma gabaki ɗaya.

Barkarmu da warhaka. Yadda ake yin CPR jagora mataki zuwa mataki da aka fi sani da suna Cardiopulmonary Resuscitation, wata hanya ce ta ceton rai wadda ake amfani da ita don taimakawa wa waɗanda zuciyarsu da numfashinsa suka tsaya saboda cuta ko wani haɗari. Wannan hanya yana taimakawa wajen dawo da aikin zuciya da nunfashi kafin a kai mutum asibiti. Mataki na farko, duba tsaro. Kafin komai, tabbatar da cewa wurin yana da aminci ga kai da wanda ke ƙoƙarin a ceta. Mataki na biyu, tabbatar da halin wanda abin ya same shi. Ka jijjiga mutum a hankali kana cewa “kana ji na?” Idan babu amsa, kira agaji misali ɗaya ɗaya biyu ko bakwai shida bakwai a Najeriya ko ka nemi wani ya kira. Mataki na uku, duba numfashin ka duba idan yana numfashi ta hanya kal leƙa hancinsa da bakinsa na tsawon daƙiƙa goma idan babu numfashi ko yana numfashi amma ba yadda ya kamata ba fara CPR nan da nan. Mataki na huɗu, yin taɓa zuciya ka sanya tafin hannuwanka biyu a tsakiyan ƙirjissa sannan ka matsa ƙarfi da sauri kimanin sau ɗari zuwa ɗari da ishirin a minti ɗaya. Ka matsa zurfin kusan inci biyu ko biyar ka bar ƙirji ya tashi bayan ko wani matsawa. Mataki na biyar ba da numfashi wato rescue breath bayan matsawa matsawa sau talatin ka rufe hancin mutum bude bakinsa ka hura iska sau biyu ka tabbbatar ƙirjinsa yana tashi idan ba ka shirya ba ko ba ka iya ko kuma ba ka iya ba cigaba da matsa ƙirjinsa kawai. Mataki na shida cigaba da CPR. Cigaba da yin CPR har sai an gaji da gag has sai an gaji gaggawan sun iso has se agajin gaggawa sun iso ko mutum ya farfaɗo ko ka gaji ƙwarai. Yin CPR na iya ceton rai ko ya ko yadda ake yi ko yadda ake yin sa ko yadda yanda ake yin sa ya kamata na ya kamata a yawaita faɗakar a makarantun koyar kiwon lafiya yanda ake yin wannan abun don yana ceton rai ba ɗan ƙarami ba.

Barkarmu da warhaka cardiopulmonary resuscitation wata hanya ce ta ceton rai da ake ampani da ita wajen temaka wa mutane da zuciyarsu ta tsaya ko kuma numpashinsu ya dena aiki wannan hanya na temakawa wajen dawo da numpashi da aikin zuciya har se agajin gaggawa ya iso koyad da yadda ake yin cpr ya zama dole ga kowa ba wai likitot kaɗai ba domin yana iya zama abin ceton rai a lokacin gaggawa a lokacin da mutum ya paɗi ya sume abu na parko shine tabbatar da tsaron wurin sannan a duba idan mutumin yana numpashi idan be idan bai numpashi ana buƙatar a kira layin agaji da gaggawa bayan haka a para yin cpr nan da nan wannan na ƙunshe da bugun ƙirji da kuma numpashi da ta baki ko kuma bugun ƙirji kaɗai idan ba a iya yin numpashi ta baki bugun ƙirji yana da matuƙar mahimmanci domin yana temakawa wajen sarrapa jinin da ke ɗauke da isar iskar oxygen zuwa ƙwaƙwalwa don sauran sassa masu mahimmanci na jiki a nan yin bugun ƙirji a tsakiyar ƙirji da sau ɗari zuwa ishirin a minti ɗaya tare da zurpin matsa wa kusan inci biyu zuwa inci biyar idan me ceto ya iya se ya haɗa da kore iska so biyu bayan ko wani matsa wa sau talatin bincike ya nuna cewa samun temakon cikin parko bayan paɗuwar paɗuwar su yana iya koyar da shi a makarantu wuraren aiki da kuma cikin al'umma gaba ɗaya.

Shirye shirye domin yin allura na daga cikin matakan lapiya da suka zama dole a pannin kula da lapiya allura na ɗaya daga cikin hanyoyi da ake ampani da su wajen bada magani ko kuma ko kuma gudanar da wasu ayyukoki na lapiya yana da muhimmanci cewa kapin a para allura dole ne a tabbatar da cewa dukkan kayan aiki da ake buƙatar su su kasancea shirye sannan kuma ma gudanar da aikin ya san hanyoyin da suka dace domin gujewa matsaloli matakar shirye-shiryen yin allura ya ƙunshi na parko tattara kayan aiki matakin parko shine tattara dukkan kayan aiki da ake buƙata wannan yana nupin samun alura da sirinji maganin da za a bada auduga mai tsafta da ruwan da ruwan don tsaptace wurin da za ayi allura da kuma shar magani kenan domin saka allura bayan anyi ampani da ita wanke hannu da tsaptace muhalli wanke hannu da sabulu ko ampani da yana daga cikin matakan kariya daga yaɗuwar ƙwayoyin cuta har ila yau tsaptace wuri da za ayi allura yana da matuƙar muhimmanci domin wannan na taimakawa wajen rage haɗaran kamuwa da cututtuka ciryawa da magani idan magani yana ciki yana cikin ko kwalba yana da muhimmanci a zazzage shi cikin sirinji daidai gwargwado daidai gwargwadon adadin da ake buƙata a duba sirinjin don tabbatar da cewa babu iska da ke cikin shi wanda zai iya kawo matsala wajen yin allura zaɓin wurin yin allura nuna ko kuma zaɓan wurin da za ayi allura wanda um wanda za ayi ma mutum yana da mahimmanci wurin allura na na iya zama a cikin cinya\ ko cikin ko cikin ciki yayin da allurar ze za a iya yi a cikin ƙapa ko kuma jijiya wuri mai tsafta da mara tsanani da mara tsanani ya zama dole tabbatar da kuskuren allura bari bari ko hanyar alura tana da ƙwarewa don haka yana da matuƙar muhimmanci a tabbatar da cewa an an san yadda za a saka allura cikin jiki ba tare da haipar da rauni ba akan yi hankali sosai wajen duba irin allurar da ake ampani da ita domin tabbatar da cewa anyi ampani da ita dai da ita inda ya kamata shiryawa domin yin alllura yana bukatar ƙwarewa da fahimat tsafta gudanarwa cikin tsari da ƙwarewa ze taimakawa wajen tabbatar da cewa baza a samu wata matsala ba wanda ze temakawa wajen tabbatar da lapiyan mai jiyya.